Abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Bavalile amakhanda abo, kukhona lezifonyo abazigqokileyo okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni, ezandleni kukhona ogqoke amagilovisi alombala omhlophe bami endaweni egcwele imitshina eminengi.

Umnyaka ophelileyo sike sathwala nzima ngesikhathi kulomkhuhlane owawuhlasele ilizwe lonke. Umkhuhlane lowu wawubizwa kuthiwa yi Covid-19. Ngakho wawuthi ungahamba esibhedlela, odokotela befike bekuhlome eyinye into emakhaleni eyayibuhlungu.

Abantu bezempilakahle bayaxwayisa uzulu ukuthi bebuye esibhedlela abantu bezehlatshwa ijekiseni bevikelwe emkhuhlaneni eminengi esitshiyene abantu abanengi bayabe bengafuni ukuya esibhedlela behambe sebegula

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla ezilombala olithanga kanye lokumhlophe njalo kukhanya bavalile amakhala kanye lezandla bagqokile amagilovisi alombala oluhlaza. Ngemuva kwabo kukhona imota emhlophe.

Owesilisa ohleziyo okhanya ukuthi usegugile njalo selenwele ezimhlophe ekhanda kumile umongikazi eceleni kwakhe ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane ezandleni ugqokile amagilovisi wafaka isifonyo esilombala omhlophe emakhaleni.

Abantu bezempilakahle abagqoke Impahla eziluhlaza phezulu. Njalo bavalile amakhanda abo ngento elombala omhlophe ,bagqoka lezifonyo emakhaleni okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni. ezandleni bagqokile amagilovisi.

Esibhedlela nxa ungena, emdulwini kunamathiselwe iphetshana eliyabe libhaliwe ngamabala amhlophe lilemifanekiso eminy. Kuqakathekile ukuthi abantubefike bebale, bayabe bebhalele abantu ababuya esibhedlela bebafundisa.

Nxa sokuthe kwamemetheka umkhuhlane esigabeni kumbe elizweni abantu bayaxwayiswa ngabezempilakahle ukuthi bebuye esibhedlela ngobunengi bezohlatshwa amajekiseni ukuze bebavikele kulowo mkhuhlane kusase masinyane.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi behambe esibhedlela bayehlatshwa amajekiseni bebavikele emkhuhlaneni eminengi. Abezempilakahle bacele kakhulu uzulu ukuthi abantu bangabuyi sebegula kabaphangise bazohlatshwa kusese masinyane.

Abantu abanengi abagcwele esibhedlela balande ukuzohlaba kukhona umkhuhlane osuhluphile elizweni ngakho abantu babone kuncono ukuthi bezihambele esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni bengaka banjwa ngumkhuhlane lowu

Abantu abahleziyo okukhanya ukuthi balindele ukulatshwa ukhona owesilisa okhanya ezibambe ingalo okukhanya ukuthi baqeda kumhlaba ijekiseni njalo ugqokile isifonyo emakhaleni esokuzivikela ukuthi engabambi imkhuhlane

Owesilisa ohleziyo okukhanya ecimezile okutshengisela ukuthi ijekiseni abangabe bemhlaba yona imuzwisa ubuhlungu. Ukhona owezempilakahle okhanya emhlaba ogqoke amagilovisi ezandleni bemvikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle kulezi nsuku sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane lemakhaleni lapha bayabe bevalile kanye lemakhanda bayabe betshiye amehlo kuphela njalo bagqoke impahla ezilombala olithanga

Kuqakathekile ukuthi nyanga zonke omama bahambise esibhedlela besiyahlolwa kwesinye isikhathi bayabe besiyahlatshwa amajekiseni kwesinye isikhathi befike bebathontisele ngoba lokhu kuzanceda abantwana ukubavikela kweminye imkhuhlane.

Abantu abanengi abamileyo, kukhona bantu bezempilakahle abagqoke okuluhlaza phezulu njalo abanengi bakhona kukhanya kungomama. Ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esiyakhiweyo njalo sikhanya sinanyathiselwe amaphepha amhlophe emnyango.

Owesifazana okhanya emile egangeni uqhiyile ekhanda. Kukhona eceleni kwakhe umntwana okhanya ezijabulele. Bami endaweni egcwele izihlahla . OKukhanya ukuthi bengabe bezothatha amahlamvu ezihlahla lezi besiya zelapha imikhuhlane ethile.

Umuntu okhanya ukuthi uyagula njalo kukhanya bemhlola iBP, kukhona eceleni kwakhe owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe okhanya ukuthi kungaba kudokotela ,njalo kwelinye icele omunye laye ogqoke okumhlophe obambe iphetshana esandleni.

Owesifazana ogqoke okumhlophe ekhanya ebambe umgodi phambi kwakhe kukhona abantwana abamileyo, kukhona njalo izigubhu phansi ezilombala olithanga okukhanya ukuthi abantwana laba bazokukha ngazo amanzi. Emuva kukhona utshani lezihlahla ezinengi ezigcweleyo.

Owesilisa okhanya emile endaweni lapho okukhiwa khona amanzi. Uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe. Njalo ubambe isigubhu esilombala olithanga. Kukhona impompi ezimbili. Ngemuva kwakhe kukhona izihlahlakazana ezikhanyayo.

Abantu abezempilakahle abahlanu abahleziyo. Abesilisa abathathu abesifazana ababili. Bahlezi esitulweni ezilombala omnyama. Umduli abakiwo upendwe ngependa emhlophe kukhona njalo lamafasiteli lamakhetheni amhlophe

Abantu abamileyo esibhedlela kumbe ekilinika. Kukhona abesilisa kanye labesifazane njalo babukeka behlanzekile. Ngemuva kukhona isakhiwo esikhanya sipendwe ngombala olithanga esilamafasiteli amanengi.

Abantu bezempilakahle kungaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni bayahlala bonke phansi babonisane. Omunye lomunye afake umbono indlela okumele bevikele ngayo abantu ukuze lowo mkhuhlane ungaqedi abantu.

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abagqoke kuhle kakhulu. Abesilisa bagqokile amasudu abo amahle bafaka kanye lamathayi kukhanya bemile okutshengisela ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

Abantwana abagqoke impahla ezifananayo, bagqoke amayembe alombala olithanga. Babukeka bejabulile kakhulu abanye sebeze bephakamisa izandla emoyeni. Kukhona njalo abantu abamileyo phakathi kwabantwana okukhanya ukuthi kungaba ngabezempilakahle

Abantu bezempilakahle kade bevakatshele esigabeni bafike bahlola abantu abanengi kakhulu. Bebehlola abantu igcikwane le HIV. Njalo ade bebathatha igazi eminweni, bebesebebatshela impumela.

Umama ohamba labantwana ababili. Babuye ukuzokukha amanzi. Umama ubambe isigubhu esilombala olithanga okhelela ngaso amanzi. Ngemuva kwabo kukhona isihlahla esiluhlaza esikhanyayo.

abantu abakhanya behlezi phansi ukhona ogqoke okulombala obomvu phezulu kukhanya bemhlola i BP phambi kwakhe kukhona umongikazi ogqoke ijazi elilombala omhlophe ekhanda wafaka okumnyama ekhayna ehlola umama lowu

kukhona inhlanganiso elizweni enceda abantwana bezikolo kwesinye isikhathi iyapha abantwana ukudla ezikolo inhlanganiso le ibizwa kuthiwayi World Health Organization abantu bayayijabulela elizweni

Abantwana abanengi abamileyo kukhanya bathokozile bagqoke amayembe alombala olithanga abanye sebeze bephakamisa izandla emoyeni njalo phakathi kwabantwana kukhona abantu bezempilakahle abakhanya behlekelela abesilisa kanye labesifazana.

Abantu bezempilakahle abamileyo. Abesilisa kanye labesifazana. Njalo babukeka begqoke kuhle laba abantu. Ngemuva kwabo kukhona umduli okhanya upendiwe. Ubhalwe ngamabala amnyama.

Akumelanga umuntu ehlale isikhathi eside eyedwa. Ngoba lokhu kuyayenza umuntu ecabange nzima ecine esehlanya. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu adinge umuntu oyaxoxisana laye nxa elohlupho.

Kubunhlungu ukuthi uthole umuntu ehlezi yedwa, umuntu lowu uyabe ecabanga nzima , kwesinye isikhathi umuntu lo ucina ezibophela , kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elohlupho ethole umuntu ozaxoxa laye.

Owesilisa okukhanya ukuthi usegugile uveze amazinyo njalo ukhanya uselezikhewu ugqokile ingwane ekhanda njalo ugqokile iyembe phezulu kweyembe ufake ilembu elilombala olithanga.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki kukhona amabhentshi ayabe ebekiwe duzane kwemiduli awokuthi izigulane zihlale zisalindele ukungena kubodokotela njalo imiduli yakhona ipendiwe ngependa elithanga, phezulu ngependa emhlophe.

Owesifazana ohleziyo uthwele umntwana okhanya ukuthi uyakhala. Eceleni kukhona umuntu omileyo ogqoke amagilovisi ezandleni okukhanya ukuthi engabe engowezempilakahle. Umama lowu othwele umntwana umkhangele nhlo emehlweni.

Esibhedlela abantu abagula kakhulu, odokotela bayabalalisa. Kukhona imibheda lapha abalala khona. Odokoteka bayabe besenzela ukuvuka ekuseni bebahlola beze belulame bethi sebebuyela ngekhaya.

Esibhedlela kukhona zakhiwo ezinengi kakhulu abantwana abancane abahamba be gula kukhona indawo lapho abalatshwa khona bodwa, labantu abadala kukhona indawo yabo abalatshwa khona bodwa, abahlanganisi abadala labantwana.

Umntwana omncane olaliswe embhedeni kukhona owesilisa odlalisa umntwana, eceleni kukhona umama ohlezi embhedeni okukhanya ukuthi ngumama womntwana ugqoke isikipa esilombala omhlophe. Eceleni kwakhe kukhona umuntu wesifazana oqhiyileyo ngeqhiye elombala omhlophe.

Esibhedlela ungangena ohakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuhle njalo kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo. Kukhona njalo umdulinoyakhwe ngezitina umdulinlowu ubukeka umuhle.

Esibhedlela nxa kulesigulane esiyabe silalisiwe eceleni kombheda wakhe kwandise ukuba lokuyi khabothanyana okulamavili phansi ikhabothi leyi iyabe ilama shelufu lapho isigulane esifaka impahla zaso lamaphilisi uyakwanisa ukufaka phakathi.

Emakiliniki kumbe ezibhedlela kukhona amabhentshi lapho abagulayo abafika behlale khona besalindele ukungena bebone odokotela njalo kukhona indawo phansi elotshani obuncane obuluhlaza kukhona izakhiwo ezinengi phakathi esibhedlela.

Esibhedlela umduli phakathi upendiwe . Njalo kukhona iphetshana elimhlophe elinamathiseliweyo, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu babale okubhaliweyo.

Esibhedlela kukhona umnyango wegilasi umnyango lo kukhona amaphetshana amhlophe anamathiseliweyo njalo phezulu komduli kukhona amabala akhanya ebhaliwe eceleni kukhona umduli oyakhiwe ngezitina.

Abantu abakhanya beseibhedlela phakathi, kukhona umama ohleziyo, eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ethwele usiba lebhuku elimhlophe okukhanya ukuthi uyabuza umama lo imibuzo engaphendula ebesebhala phansi.

Ekiliniki kukhona umnyango emnyango lapha kukhona amaphepha anamatheseliweyo amhlophe njalo akhanya ebhaliwe ngokumnyama phezulu emdulwini kukhona njalo amabala abhaliweyo.

Esibhedlela phakathi kukhona abantu abakhanyayo njalo bukhona utshani obuluhlaza phasi phezulu kotshani kukhona inqola esetshenziswa ngabantu abangakwanisi ukuhamba kukhona njalo lomtwana eceleni lesihlahla esikhulu esiluhlaza .

Esibhedlela kukhona ikhabothi eyabe ilamaviri okokuthi umuntu uyakwanisa ukuyifuqa ikhabothi leyi ilamashelufu abantu abagulayo bayafaka ukudla kwabo phakathi lamaphilisi abayabe bewanatha

Kukhona abantu esibhedlela. Kukhona njalo lemibheda lapho abalala khona . Kukhona umama othwele umntwana esandleni njalo kukhona owesilisa omileyo ogqoke iyembe ekhanya ebambe umntwana .

Indawo ezinengi kungaba ngama kiliniki kumbe izibhedlela kuyabe kukhona iphepha elinamathiselweyo libhaliwe liyabe libhaliwe indlela ezibhedlela abasebenza ngayo, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu befike befike bebale okubhaliweyo.

Izakhiwo ezinengi ezisesibhedlela ziyakhwe ngezitina ezilombala obomvu njalo kuyabe kukhona amafasiteli kuleyondawo .Kukhona lezihlahla ezincane ezihlanyeliweyo ezinhle lotshani obuluhlaza phansi.

Ungabona uhamba esibhedlela odokotela bafike bekuhlole bebe sebekutshela ukuthi bazakugcina esibhedlela wobakwazi ukuthi uyagula kakhulu abantu abagula kakhulu esibhedlela bayalaliswa kukhona imibheda odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsuku zonke bebahlola beseduzane

Esibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncani obuluhlaza njalo phakathi kotshani kukhona izihlahla eziyabezihlanyeliwe kukhona njalo lebhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe

Emakilinika kumbe ezibhedlela kukhona izindlu lapho okuhlala khona imithi. Kuyabe kukhon njalo itafula. Phezulu kwetafula kuybe kukhona izigubhu ezilombala omhlophe ezikhanya ukuthi zingaba lomuthi phakathi.

Abantwana besikolo abahlezi emabhentshini, bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza phansi, njalo bonke abesilisa kanye labesifazana bagqoke izikipa ezifananayo, izikipa lezi zilombala omhlophe ngemuva kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Abafundi besikolo abakhanya ukuthi bafundela ukuba ngodokotela bagqoke impahla ezilombala omhlophe phezulu njalo ezandleni lapha bagqokile amagilovisi alombala aluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwabo kukhona ifasitela elikhanyayo.

Abantwana abasesikolo abamileyo, abasesikolo befundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi, amankazana kanye lamajaha. Ngemuva kwawo kukhona isakhiwo esikhanyayo njalo kukhona lebhakane elibhaliweyo.

imbodlela enamathiselwe iphetshana okukhanya ukuthi ngeyomuthi njalo ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwayo kukhona igabha elilombala omhlophe elikhanya ukuthi lingaba ngelamaphilisi kukhona umuntu njalo ohleziyo ogqoke okumhlophe

Abantwana besikolo abahleziyo kukhona itafula phezulu kwetafula kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayawasebenzisa phezulu kwephetshana kukhanya engani ngamahlamvu aluhlaza

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana . Abahleziyo bagqoke kuhle kakhulu bayabukeka .Lendawo abakiyo ihlanzekile, okukhanya ukuthi basemhlanganweni. Kukhona abakhuluma ngakho bebonisana befaka imibono etshiyeneyo.

Udadewethu bamdlwengula egangeni yizigebengu ,wahlala isikhathi engakhulumi abadala baze babona ngesisu. Bathi behamba laye esibhedlela odokotela bafika bamtshela bathi isisu sesisikhulu .Asisakhipheki.

Umuntu omileyo owesilisa ogqoke isudu elombala omnyama wagqoka iyembe emhlophe phakathi wabopha lethayi kukhanya ephiwe ithuba ukuthi ekhulume phakathi kwabanye ngemuva kwakhe kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Owesilisa omileyo ogqoke isudu isudu yakhe ilombala omnyama njalo kukhanya egqoke iyembe emhlophe wafaka lethayi elombala omnyama umile okukhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi ekhulume phakathi kwabantu.

Kukhona umkhuhlane ohlasela abantwana abancane ngakho omama basukumele phezulu ngobunengi babo belabantwababo besiya esibhedlela besiyahlabisa abantwana siyababonga omama baqakathekile empilweni ngoba bayanakekela abantwana.

Abantu abakhanya bemile esibhedlela kanye labezimpilakahle. Abezempilakahle bagqoke okumhlophe abantu laba babukeka bejabulile ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esipendwe ngependa eluhlaza okwezibbakabhaka njalo kulamabala abhaliweyo.

Esibhedlela nxa ungena phakathi kukhona ibhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo kukhona njalo izakhiwo ezinengi kule indawo lendawo lapho okulotshani khona lalapho izimota ezima khona.

Esibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi kukhona utshani obuncane obuhle njalo kukhona lezihlahla ezinhle ezihlanyeliweyo ezenza kubukeke kukuhle kukhona njalo itanka elilombala omnyama eyabe igcwele amanzi.

Esibhedlela kukhona abantu abaqhatshiweyo abahamba bebhoda bedobha ingcekeza phansi. Kukhona abantu abakhothemeyo etshanini obuluhlaza obuncane kukhanya ukuthi bengabe badobha ingcekeza. Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kuhlale kuhlanzekile.

Abantu bezempilakahle abemileyo emagcekeni esibhedlela abesilisa kanye labesifazana njalo kukhanya begqoke izifonyo emakhaleni okokuthi bayazivikela emkhuhlaneni. Ngemuva kukhona imota emileyo eyesibhedlela.

esibhedlela kukhona abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe eceleni kukhona amagabha amanengi akhanya ukuthi engaba elemithi kumbe ngamaphilisi njalo kufasiteli kukhona abantu abanengi abamileyo kukhanya ukuthi balindele ukuphiwa amaphilisi

Esibhedlela phakathi kukhona indawo elezitulo ezinengi lapho abantu abafika bahlale khona abagulayo belindele ukungena bebone odokotela kumbe omongikazi njalo kubukeka kuhlanzekile

Abantu abamileyo esibhedlela. Eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza phansi. Njalo kukhona lesishlahla esibukeka siluhlaza. Kukhona lenqola esetshenziswa ngabantu abalimeleyo kumbe abagogekileyo abangakwanisi ukuhamba.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni belanda ukuzofundisa abantu ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo bagqokile amabhatshi amhlophe njalo kukhanya bethwele amahlamvu aluhlaza kukhona itafula elombala omhlophe labantu abahleziyo bekhangele abakwenzayo.

Esibhedlela kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Ibhakane leli ngaphansi kukhona utshani obuncane obuluhlaza, eceleni kukhona amaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Abantu abanengi abahlezi ezitulweni zesibhedlela abesilisa kanye labesifazane bekhanya belindele ukungena bebonwe ngudokotela. Umduli phakathi owesibhedlela ipendiwe ngependa eluhlaza.

abantu abagcwele emagcekeni esibhedlela kukhona indawo lapho okulotshani obuluhlaza khona obuqunyiweyo kanye lamaluba acecisileyo eceleni kotshani kukhona njalo lezimota ezimileyo ezilombala omhlophe

Izibhedlela ezinengi ziyakhwe kuhle kakhulu njalo phakathi ezibhedlela kukhona indawo lapho okuhamba khona abantwana abagulayo. Lendawo lapha okulatshwa khona abantu abadala abagulayo. Kuyabe kulamafasitela angenisa umoya.

nxa ugula kakhulu esibhedlela odokotela bayafika bekulalise ukuze bebebevuka ekuseni bekukhangela uze ululame kukhona imibheda lapho izigulane ezilala khona nxa zigula

Esibhedlela nxa ungena esangweni, kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu. Lapha emdulwini kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe okukhanya ukuthi kungaba lebizo lesibhedlela njalo ungangena phakathi zinengi izakhiwo ezigcweleyo, labantu bayabe bekhona

Umuntu wesifazana ogqoke ijazi elimhlophe umile endaweni lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Kukhona ikhabothi elombala omhlophe egcwele amabhokisi amanengi akhanya ukuthi ngawamaphilisi lemithi lokunye okutshiyeneyo.

Kukhona abanye abantu abayabe belunywa emzimbeni, beze bephume amaqubu amancane acina esebomvu .Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa elunywa ,egijimele esibhedlela ayebona udokothela ukuze ethole ukulatshwa.

Siyambonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela imitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ukuhlola abantu. Odokotela nxa ugula abasathwali nzima bayakufaka kuleyo mitshina. Ikhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yabantu.

Abantu abahleziyo kukhona abagqoke okulombala obomvu phezulu okubhaliweyo ngemuva njalo abanye kukhanya begqoke izikipa ezimhlophe bafakile izifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni.

Abantu ababili ukhona ogqoke amagilovisi alombala omhlophe ezandleni .Wagqoka lokumhlophe phezulu Kukhanya ethatha umama omi eceleni kwakhe igazi .Umbambe umunwe .okukhanya ukuthi ufuna ukuhlola igcikwane le HIV.

Umuntu oleleyo embhedeni okukhanya efake amatshubhu okukhanya ukuthi uyagula. Enyaweni ugqokile amathenisi lombala lamhlophe. Eceleni lapho olele khona kukhona isitulo sokuhlala njalo kwelinye icele kukhona imitshina.

Umuntu ohlezi yedwa ekhanya ebambe ikhanda lumuntu kukhanya ukuthi kukhona okumhluphayo kuqakathekile ukuthi adinge umuntu wokuxoxisana laye akhiphe okusesifubeni sakhe ngemuva kwalokho uzazizwa esengcono

Abantu bezempilakahle okukhanya begqoke okokuzivikela bavalile lemakhanda, ebusweni bagqoke izifonyo njalo kukhanya bethwele amathuluzi amanengi abakhanya ukuthi bayawasebenzisa. Kuqakathekile ukuthi bazivikele nxa beselapha izigulane

Abantu abame bafulathela bafaka izandla ngemuva abesilisa kanye labesifazana njalo bagqoke izikipa ezifananayo. Bagqoke izikipa ezilombala omhlophe elibhaliweyo ngemuva ngamabala abomvu.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi kukhanya beselapha izigulane, kukhona itafula , phezulu kwetafula kukhona I laptop okukhanya ukuthi bayisebenzisa njalo kukhona lamaphetshana lapho ababhala khona , abantu bahlezi abanye njalo bamile balindele ukwelatshwa

Nxa ugula kuqakathekile ukuthi ugijimele esibhedlela uyebona odokotela uthole ukwelatshwa masinyane njalo odokotela bayafika bekuhlole eminye imikhuhlane imikhuhlane le ingabe igoqela umikhuhlane weBp.

Kukhona abanye abantu abayabe belunywa enyaweni, uthole umuntu eseze sebomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu lowo avakatshele esibhedlela ayebona odokotela ethole ukusizwa masinyane unyawo lungakabi buhlungu kakhulu.

Abantu abamileyo abagqoke kuhle kakhulu njalo bagqoke amaSudu abanye bafaka lamatie eceleni kwabo kukhona umtshina omkhulu umtshina lo ulombala omhlophe njalo umtshina bayangenisa umuntu phakathi nxa bemhlola

Abanye abantu balemikhuhlane yokuthi izandla zabo ziyavuvuka. Kwesinye isikhathi izandla ziyabe ziluma uthole umuntu esethwele nzima Kuqakathekile ukuthi imikhuhlane enjalo abantu bagijimele esibhedlela bayethola ukusizwa.

Owesifazana ohleziyo kukhona itafula phambi kwakhe kugcwele amaphetshana amhlophe kukhanya ebambe usiba okutshengisela ukuthi uyabhala. Indlu okiyo ilomduli opendwe ngependa elithanga njalo kukhanya umbeda

Umuntu olele embhedeni okukhanya ukuthi uyagula. Njalo ungabona esibhedlela bekulalisa kutsho uyabe ugula kakhulu, odokotela besenzela ukuthi bevuke nsukuzonke ekuseni bezokuhlola, uyaze ubuyele ngekhaya usululeme.

Kukhona abanye abantu abahlutshwa ngamehlo . Abanye njalo bathi ayabe eluma, abanye njalo ayabe ephume izilonda . Kuqakathekile ukuthi umuntu agijimele esibhedlela ngoba engaphuza uyacina engasaboni okwempilo yakhe yonke.

Odokotela bayananzelela ukuthi abantu ababulawa ngumkhuhlane we asthma inani labo liyakhwela liyaphezulu ngakho bazama ngazozonke indlela ukuvikela abantu kulowu umkhuhlane osuhluphile.

Umuntu okhanya ehlezi phambi komtshina okhanya ukuthi bengabe bemhlola lapha ebusweni. Umtshina lowu umkhulu ulombala omhlophe njalo kukhona umuntu ogqoke ijazi elimhlophe okhanya ukuthi ngudokotela. Nguye osebenzisa umtshina lo ukuhlola.

Abanye abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo ayabe eluma kwezinye izikhathi ephuma izilonda. Kuqakathekile ukuthi umuntu agijimele esibhedlela ayethola uncedo ngoba abanye abantu bagcina bengasaboni.

Odokotela ezibhedlela uhle ubabone ngamabhatshi amhlophe njalo abanengi babo ezandleni bayabe begqokile amagilovisi. Kukhona eminye imithi eyingozi okumele umuntu ethi nxa eyibamba kumele abe ezivikelile ukuze engalimali.

Ikhabothi elombala omhlophe ekhanya inamathiselwe amaphetshana. Ngaphansi kukhona itafula enkulu, elombala omhlophe. Kukhona umtshina omhlotshana. Eceleni kukhona igamba ililombala olithanga. Umduli onamathiselwe iphetshana ilibhaliweyo ngokumnyama.

Esibhedlela phakathi kukhona indawo okuthiwa yi laboratory. Kuyabe kukhona itafula enkulu elombala omhlophe, phezulu kwetafula kuyabe kukhona amakhompiyutha lamalephuthophu lemitshina okusetshenziswa ngudokotela.

Esibhedlela phakathikukhona indlu . Lapho okugcinwa khona imitshina Kukhona ithafula enkulu elombala omhlophe. Njalo phezulu kwe thafula leyi kukhona lephuthophu. Emdulwini kukhona iphepha ilinamathiselweyo elimhlophe elibhalwe ngokumnyama.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa yilabhoritori indawo leyi kulapho okuhlolwakhona kungaba ngamagazi abantu kungaba yizikhwehlela zabantu abakhwehlelayo kuyabe kugcwele izinto eziningi ezitshiyetshiyeneyo kukhona letafula phezukwayo kukhona ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakakabhaka

Esibhedlela phakathi kukhona indlu , ungangena phakathi kuletafula enkulu elombala omhlophe , kulamakhabothi alombala omhlophe , phezulu kwetafula kukhona okulombala olithanga lomtshina olombala omhlophe

Elaboratory sithola izinto ezinengi .Kuyabe kukhona amathulusi asetshenziswa ngo Dokotela ukuhlola abantu abagulayo kumbe lanxa sebebelapha njalo kukhona isitulo lapho abayabe behlezi khona kuphinde kube lekhabothi elombala omhlophe.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe, esikhanya ukuthi silolutho phakathi. Isigubhu lesi, silesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka, njalo sinamathiselwe iphetshana elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Esibhedlela kukhona indlu indlu leyo ungangena phakathi kukhona ikhabothi elombala omhlophe njalo kukhona lamafasiteli phandle ungakhangela kukhona utshani obuluhlaza kanye lomduli oyakhiweyo ogombolozele isibhedlela

Esibhedlela phakathi kukhona indlu elekhabothi elombala omhlophe njalo phakathi kwekhabothi kuyabe kufakwe imithi esetshenziswa ngodokotela kuphinde kube letafula enkulu elombala omhlophe.

Eminye imithi etholakala esibhedlela imithi leyo iyabe ifuna ukungcinwa endaweni eqandelelayo ngoba ungayekela ukuyifaka lapho okuqanda khona iyawonakala.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okubizwa kuthiwa kuselabhorethori lapho othola khona imithi eminengi etshiyeneyo. Eyinye iyabe iphakathi kwamagabha. Njalo amagabha lawa alezivalo ezimhlophe phezulu.

Umuntu okukhanya emile unqunu ngemuva njalo phambi kwakhe ubambe umtshina olombala omhlophe ngemuva kukhona owezempilakahke ogqoke ijazi elimhlophe eceleni kwakhe kulomtshina omkhulu ukhanya ehlola lowu ofulatheleyo.

Owesilisa ohleziyo ogqqoke iyembe elemikhono emide elombala obomvu kukhona phambili itafula phezulu kwetafula kukhona computer okhanya ukuthi uyasebenzisa njalo ilayithiwe

Umama uhlezi uphethe umntwana kukhanya ukuthi engabe exoxisana lomongikazi eceleni kwakhe ukhona umongikazi ogqoke i yunifomu elompala omhlophe njalo ekhangele umama ekhanya ukuthi kukhona imibuzo ambuza yona.

abantu abamileyo kugcwele abesifazana kakhulu njalo kukhanya omunye ebambe umama oqhiyileyo abanengi bathwele amathawulo okukhanya ukuthi bengabebezokhunga umama lo ebelethile babukeka bejabulile

Imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulani, eminye yemitshina leyi njalo ilombala omhlophe ikhona njalo eminye imitshina ehlola izigulani ingaphakathi yabo

Odokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane bayasebenzisa ama thulusi amathulusi lawa angagoqela izigelo njalo amathulusi lawa ayabe elombala ocazimulayo ngemuva kokuwasebenzisa kukhona imithi abawagezisa ngayo besebewabeka kuhle.

Umuntu wezempilakahle ogqoke amagilovisi ezandleni alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ethwele ithuluzi okukhanya ukuthi ube "tester" umuntu icovid 19 ngakho impumela isiphumile kukhona lephetshana elibhaliweyo ukuthi impumela ithini.

Esibhedlela kukhona imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulani ,kukhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu nxa egula, umsebenzi wabo dokotela usulula ezibhedlela.

Indlu ependwe umduli ngependa emhlophe phansi kuluhlaza kukhona njalo insimbi phansi insimbi lezi ziyakwanisa ukusetshenziswa ngumuntu ojimayo kuqakathekile ukuthi umuntu ejime ukuze umzimba uhlale uqinile njalo umuntu onjalo akaphombuku banjwa nje yimikhuhlane.

Esibhedlela kukhona indawo lapha abagcina khona amathuluzi asetshenziswa ngodokotela. Amathuluzi lawa bayawathatha ikakhulu nxa udokotela ebesiyahlinza umuntu. Ngemuva kokuwasebenzisa kukhona imithi abawagezisa ngayo.

Umuntu nxa kwesinye isikhathi elimele engakwanisi ukuzihambela yedwa odokotela bandise ukumnika eyinye ithulusi eyabe ilombala ocazimulayo kanye lomhlophe emncedisa ukuthi akwanise ukuhamba.

Umfanekiso otshengisa umtshina olombala omhlophe njalo kukhona umuntu owubambileyo esandleni njalo kulomunye umfanekiso oseceleni okhanya umuntu lowu esefake umtshina endlebeni.

Esibhedlela kukhona amathuluzi asetshenziswa ngodokotela amanengi nxa belapha izigulane njengoba kubuya abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho amathuluzi lawa lawo ayabe etshiyene amanengi akhona andise ukuba zinsimbi ezicazimulayo.

Izibhedlela ezinengi ezemakhaya bezingelayo imitshina ehlola abantu abagulayo, ngakho uhulumende ngemuva kokuthengela izibhedlela zonke imitshina lazo sezilayo. Abantu sebejabula sebefika esibhedlela behlolwe ngaleyo mitshina.

Imota ethwala izigulani esibhedlela imota leyi ilombala omhlophe ibhaliwe ngamabala abomvu phambili njalo ilamavili amnyama ime duzane kwezakhiwo kukhanya labantu.

Amathulusi amanengi agcwela lapha asetshenziswa ngodokotela kukhona ithulusi udokotela oyifaka esifubeni somuntu efuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya okungakanani kanye lesigelo lama philisi atshiyeneyo.

Esibhedlela kukhona okuyikhabothi okulamaviri ikhabothi leyi ilamashelufu atshiyeneyo njalo umuntu ogulayo uyakwanisa ukuthi bengamphathela ukudla uyavula kumashelufu lawa afake ukudla kwakhe kanye lezinye izinto ezitshiyeneyo.

umtshina omkhulu umtshina lowu ulamavili okukhanya ukuthi umuntu uyawufuqa njalo ulombala omnyama kanye lomhlophe umtshina lowu usetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kumbe labo mongikazi nxa behlola izigulane

Esibhedlela kukhona okungamagajana okuncane lapha abathi umuntu ogulayo nxa befuna ukumthatha isikhwehlela bayafaka phakathi kwamagabha lawa, kwezinye izikhathi bengabe bethatha umuntu igazi, bayathatha okungamagajana lokhu bekuhambise elaboratory lapho okuzafikwa kuhlolwe khona.

Siyambonga uhulumende welizwe ngokuthengela izibhedlela imitshina eminengi. Odokotela abasathwali nzima kukhona imitshina esigcwele ezibhedlela ehlola abantu abagulayo njalo eminye iyahlola ingaphakathi yomuntu.

Ikhabothi elombala omhlophe phezulu kukhona imitshina kanye lomabonakude, okukhanya ukuthi imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela nxa beyabe behlola izigulane ezibuya zigula.

Esibhedlela nxa umuntu elimele engakwanisi ukuhamba odokotela bayafika bemnike eyinye insimbi, insimbi le uzabehamba eyibambile iyabe imncedisa ukuthi ehambe. Insimbi le ilombala ocazimulayo njalo ezinye zilombala omhlophe kanye lomnyama.

Esibhedlela kukhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane kukhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu odokotela umsebenzi usulula kibo.

Esibhedlela kukhona izitulo lapha abafika behlalise khona isigulane. Isitulo lesi ngaphansi silombala pala omhlophe phezulu njalo silezi nsimbi kukhona njalo umbala omunye oyipink sihle isitulo sakhona eceleni kukhona ibhokisi elimhlophe.

Umtshina olombala omhlophe Umtshina lowu esetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Odokotela bayasebenzisa umtshina lowu nxa behlola izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela phakathi ungangena kukhona indlu lapho okulomduli opendwe ngokulithanga njalo phansi kukhanya kuluhlaza. Kukhona njalo impompi ekhanya ukuthi abantu bayageza izandla kiyo. Kukhona amaphepha amhlophe anamathiselweyo emdulwini.

indlu egcwele imitshina imitshina leyi ilamavili okukhanya ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa njalo phakathi emdulini kukhona amabala abhaliweyo leminye imifanekiso esthiyeneyo phansi kubukeka kuhlanzekile

Esibhedlela imengi imitshina esetshenziswa ngodokothela ukuhlola abantu ababuya begula njalo eminye imitshina yakhona ilamavili ngaphansi okukhanya ukuthi umuntu uyakwanisa ukuyifuqa nxa elanda isigulane esiya sihlola

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo. Phezulu kukhona insinjana ezicazimulayo .Okukhanya ukuthi zisetshenziswa ngodokotela nxa beyabe behlola abantu abagulayo .

Umtshina omkhulu olombala omhlophe kwelinye icele ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umtshina lo usetshenziswa ngodokotela njalo kukhanya ulesibambo esimnyama.

siyambonga uhulumende welizwe ngokuthengela izibhedlela imitshina eminengi eyasetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane imitshina leyi emineng yakhona ilompala omhlophe

Esibhedlela nxa umuntu esegula kakhulu engasakwanisi ukuhamba kumbe angabe elimele kukhona inqola abafike bamfake kuyo inqola le ilamavili umuntu uyakwanisa ukuyifuqa akuse lapho oya khona wena uyabe uhlezi kuphela.

Owesilisa omileyo okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ugqoke ijazi elimhlophe elide wagqoka lamagogorosi eceleni kwakhe kukhona umbheda kukhanya ebambe umtshina ngezandla ngemuva kwakhe ukhona umduli opendiweyo ngependa emhlophe.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane, imitshina le iyabe ilombala omhlophe kwezinye indawo omnyama njalo iyakwanisa ukuthi ihlole ingaphakathi komuntu oyabe egula.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingabe yimbodlela elomuthi wokukhwehlela, imbodlela leyi ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo inamathiselwe iphetshana, iphetshana leli lilombala olithanga kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi

Amabhokisi amathathu, amabhokisi lawa alombala omhlophe njalo wonke akhanya ebhaliwe. Kwezinye indawo kukhona ibhokisi elilombala olithanga. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo.

Amabhokisi amabili. lbhokisi elinye lilomfanekiso womntwana. Okukhanya ukuthi umuthi ophakathi ungabe ngumuthi onathwa ngabantwana abancane abakhwehlelayo, njalo kukhona amambodlela amabili alezivalo ezimhlophe.

Amabhokisi akhanya ukuthi atshiyene njalo amabhokisi la abhalwe okwehlukeneyo okukhanya ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene. Kukhona njalo amagabha, elinye lilesivalo ezibomvu, elinye lilesivalo okwesibhakabhaka. Abhaliwe lawo njalo ngamagabha ehlukeneyo.

Ibhokisi elilombala oluhlaza kanye lolithanga kwezinye indawo. Libhaliwe kwezinye indawo ngamabala amhlophe, kwezinye indawo libhalwe ngamabala aluhlaza. Kuqakathekile ukuthi umuntu ebale engakasebenzisi okuphakathi kwebhokisi.

Imbodlela ezinengi ezilomuthi wokukhwehlela. Zandiswe ukunamathiselwa amaphetshana. Amaphetshana lawa, ayabe elombala olithanga, loluhlaza okwesibhakabhaka, njalo ziyabe zibhaliwe ngamabala amhlophe. Zibhalwe ibizo lomuthi ophakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu kanye lamhlophe. Eceleni kukhona amambodlela amabili afananayo, njalo konke lokhu kubekwe phezulu kwetafula yezigodo.

Ibhodlela ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi, njalo umuthi wakhona wakhona ungabe umnyama. Ilesivalo esilombala olithanga. Inamathiselwe iphetshana elibomvum kanye ngolulithanga, njalo kubhaliwe ngamabala amnyama.

Igabha lomuthi elilombala omhlophe njalo igabha leli lilesivalo esimhlophe libhaliwe kwezinye indawo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi amanengi alombala omhlophe.

Igabha elilombala omhlophe liphinde libe lesivalo esilombala omhlophe .Igabha leli libhaliwe ngamabala amnyama, njalo libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Igabha elilombala omhlophe njalo lilesivalo esimhlophe. Igabha leli linamathiselwe iphetshana. Iphetshana libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi njalo labhalwa ngokumnyama ukuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Eminye imithi iyafakwa phakathi kwezigubhu, eminye njalo iyabe isemabhokisini .Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe konke lezigubhu. Okuqakathekileyo yikuthi abantu bengakasebenzisi beqale bebale.

Igabha elingaba ngelamaphilisi kumbe elilomuthi. Igabha leli lilombala omhlophe lesivalo esimhlophe njalo kukhona lapho elibhalwe khona. Eceleni kwegabha kukhona ibhokisi elilombala omhlophe lalo elibhaliweyo.

Amabhokisi alemibala etshiyeneyo. Amanye alombala olithanga. Amanye alombala obomvu. Amanye alombala oluhlaza kanye lokumhlophe. Abhaliwe njalo ngamabala atshiyeneyo. Okutshengisela ukuba imithi ephakathi itshiyene.

Amabhokisi akhanya egadene amabhokisi lawa alombala omhlophe abhaliwe ngamabala amnyama njalo kukhona isandla esiphethe imbodlela encane elesivalo esiyi orange njalo imbaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi alombala omhlophe amaphilisi ayatshiyana akhona amanye amaphilisi anathwa ngabantu aleombala elithanga loba aluhlaza amaphilisi wonke lawa ayaqenda inhlungu emzimbeni womuntu oyabe egula

Ibhokisi elilombala oluhlaza kwezinye indawo obomvu, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza kanye labomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi able okubhaliweyo.

amabhokisi amanengi njalo ahlukeneyo elinye lifanekiswe umfanekiso womntwana ogqoke okulithanga njalo kukhona amambodlela lawo anamathiselwe ama phetshana abhaliwe konke lokhu kuyelapha umuntu nxa egula emzimbeni

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imithi eminengi etshiyeneyo. Ngakho udokotela engakuhlola akubhalele umuthi uyahamba kuleyondlu, kukhona umuntu ozafika ekunike umuthi.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kungaba lamapills phakathi njalo kukhona amapills kuqakathekile ukuthi umuntu engagula ahambe esibhedlela odokotela beyemnika amapills

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesbhakabhaka. Eceleni lilomzila obomvu oyehlayo. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe njalo libhaliwe lebizo lomuthi oyabe uphakathi ngaba ngamapilisi.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe eceleni kukhona imbodlela elombala omhlophe onamathiselwe iphetshena layo ibhaliwe kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo

Kukhona imithi oyisebenzisa nxa ungalimala kumbe ulesilonda, odokotela bayakubhalela yona ukuze uphangise ukuphola. Umuthi lo uyabe uphakathi kwetshubhu elombala obomvu ebhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Okukhanya ukuthi phakathi kungaba kulamaphilisi, kodwa kubhaliwe ukuthi okuphakathi kusebenza njani .Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale bengakasebenzisi okuphakathi.

Umama uhambe esibhedlela egula. Ngakho odokotela ngemuva kokumelapha bamnike umuthi okade usebhokisini elimhlophe . Ibhokisi leli belibhaliwe ngamabala abomvu njalo kukhona imfanekiso lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala abomvu okukhanya ukuthi kungabe kungumuthi wokukhwehlela njalo eceleni kwebhokisi kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe layo ebhaliweyo.

Igabha elilombala omhlophe njalo lilesivalo esilombala omnyama linamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amhlophe. Kubhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi kumbe kungaba ngumuthi lokunye ukuthi kusetshenziswa njani okuphakathi.

Abantu abanengi abagula imikhuhlane etshiyeneyo banatha amaphilisi atshiyeneyo. Amanye bayanatha amaphilisi alombala omhlophe abanye njalo benathe alombala olithanga abanye oluhlaza wonke amaphilisi ayabe eqeda ubuhlungu emzimbeni

Akhona amafutha agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziyabe ziphume amaqhubu. Amafutha lawa ayabe esegabheni elimhlophe elilesivalo esiyi brown phezulu njalo libhaliwe.

imbodlela inamathiselwe liphetshane eliluhlaza elibhalwe ngamabala ilesivalo esimhlophe okukhnya ukuthi kungabe kungumuthi wokunatha kuqakathekile ukuthi umuntunaqale abale okubhaliweyo engakanathi okuphakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli kukhona ababala abaliweyo ngombala onyama njalo eceleni kukhona amambhodlela amanengi alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka

Amagabha amane, amagabha lawa alombala omhlophe njalo alezivalo ezimhlophe wonke. Abhaliwe ngamabala amhlophe, okukhanya ukuthi kungaba ngamagabha alamaphilisi phakathi.

Ibhokisi elilompala omhlophe kwezinye indawo likhanya libhaliwe ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi aphakathi njalo kubhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki eceleni kukhona amphilisi amanengi alompala omhlophe.

Imbodlela elombala omhlophe, enamathiselwe iphepha. Iphepha leli libhaliwe ngamabala amhlophe. Imbodlela leyi ilesivalo esilombala omnyama. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi eqale ebale okubhaliweyo.

Amabhokisi amathathu atshiyeneyo njalo kukhanya ukuthi ngamabhokisi alezinto ezehlukeneyo phakathi abhaliwe wonke amabhokisi lawa phansi eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe akhanyayo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amyama kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo bengakadebenzisi okuphakathi.

Imbodlela ekhanya ukuthi ilomuthi. Umuthi lowu njalo kukhanya ukuthi ngowokukhwehlela. Imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala amhlophe. Ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka phezulu.

Ibhokisi elilombala omhlophe lilemizila emibili obomvu kanye lolithanga ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kukhona njalo itshubhu eceleni kwebhokisi elombala omhlophe obhalwe ngamabala amnyama.

Amagabha alombala omhlophe amagabha lawa alezivalo ezimhlophe njalo abhaliwe ngamabala amnyama kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhaliweyo engakasebenzisi okuphakathi ngoba umuntu uyacina esenza okungayisikho.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama njalo kukhona lamabala abomvu. Eceleni kukhona imbodlela, imbodlela leyi ilombala omhlophe njalo ilesivalo esimhlophe, layo ibhaliwe . Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi aqale abale okubhaliweyo ebhokisini kumbe embodleleni.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi umuthi ophakathi, aqale abale ngoba kuyabe kubhaliwe indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo ukuze umuntu engaphambanisi.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amnyama. Okukhanya ukuthi libizo lamaphilisi aphakathi. Lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki. Libhaliwe futhi ngombala omhlophe. okubhalwe khona, My help All.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo. Kwezinye indawo ngamabala amhlophe eceleni kukhona amaphilisi alombala olithanga okukhanya ukuthi amaphilisi lawa ayelapha ezinye izifo emzimbeni

Eminye imithi iyabe ifakwe emabhokisini. Inganathwa ngabantwana kumbe inathwe ngabantu abadala .Kuyabe kubhaliwe phandle ukuthi nxa ungumuntu omdala unatha isilinganiso esingaka njalo nxa unathisa umntwana ufaka isilinganiso esingaka.

Abantu bayaxwayiswa ukuthi bengagula abagijimele ezibhedlela bayebonwa ngodokotela befike bebahlole kwezinye izikhathi bayabahlaba amajekiseni kwezinye izikhathi njalo odokotela bayabanika imithi ikhona ezibhedlela.

Umnewethu omncane ubesekhwehlele insuku ezintathu ngakho umama ucabange ukumhambisa esibhedlela. Odokotela bafike bamnika umuthi ophakathi kwebhokisi elilombala okuhlaza njalo ubhaliwe ngamabala amhlophe.

Umama uhambe esibhedlela egula. Odokotela bafike bamnika umuthi ophakathi kwebhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Libhaliwe njalo ibhokisi lakhona ngamabala amnyama.

Ibhokisi elilombala olithanga kweyinye indawo omhlophe libhaliwe njalo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngaluhlaza eceleni kukhona imbhodlela elesivalo esilothanga ile phetshaneni elilithanga elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Abanye abantu bayahlutshwa yizikhumba, balezikhumba ezihlala zinuka kumbe eziphuma amaqhubu kuqakathekile ukuthi bayebona odokotela. Odokotela bayafika bababhalele amafutha okumele bawagcobe. Amafutha lawa ayabe esegabheni elimhlophe .

Kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane nxa bekhwehlela. Kuphinde kube lemithi enathwa ngabantu abadala. Imithi leyi iyatshiyana njalo kayifanani yelapha okwehlukeneyo.

Amaphilisi amanengi. Asegabheni elilombala olithanga. Amaphilisi lawa alombala omhlophe. Kukhona njalo amanye amaphilisi ayabe elombala oluhlaza kumbe olithanga, wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo kulombala oyisibhakabhaka libhaliwe ngamabala amnyama ibhokisi leli okukhanya ukuthi kungaba lomuthi phakathi eceleni kukhona imbodlela enamathiselwe iphetshana elimhlophe layo ibhaliwe.

Abantu abagqoke impahla eziluhlaza kanye lokumhlophe ababili kukhanya bephakamise umuntu ogqoke isikipa esilombala obomvu. Kukhona izimota ezimbili ezikhanya zimile ezilombala omhlophe.

abantu abahleziyo abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo abathwele abantwana ngemuva kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu njalo akhona amaphetshana agcweleyo kulowu umduli alemifanekiso etshiyeneyo

Isibhedlela sabantu abagula ingqondo. Sipendiwe ngependa enhle njalo silamafasitela amanengi okukhanya ukuthi ayangenisa umoya nxa kulabantu phakathi. Kukhona njalo izihlahla ezicecisileyo phambili kanye lotshani obuluhlaza.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesifazana .Bagqoke kuhle kakhulu ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo ngoku mhlophe njalo kukhona amanye amabala abhaliweyo ngokuluhlaza .

Kukhona indlu lapho okugcina khona imitshina. odokotela abayisebenzisa ukuhlola isigulani. Njalo kukhona lemibheda lapho isigulane besifika silala khona nxa sihlolwa.

Kukhona abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wokuvuvuka enyaweni. Kwesinye isikhathi umuntu wakhona uyabe elunywa ecina esephuma izilonda. Kuqakathekile ukuthi umuntu olomkhuhlane onjalo evakatshele esibhedlela ayebona udokotela.

Emadolobheni zikhona indawo lapho abadala abahamba labantwana babo besiyazijabulisa indawo lezi ziyabe zilemijingo lapho abantwana abafika bedlale khona abantwana bayathokoza ngoba ukudlala bayakuthanda.

Abantwana abancane abamileyo abantwana laba bagqoke izigqoko ezifananayo phezulu laphansi njalo kukhona owesifazana omileyo labantwana ogqoke okumnyama ngemuva kukhona imota emileyo.

Abantwana besikolo abakhanya begqoke izigqoko ezifananayo. Kukhona njalo umuntu wesifazana phakathi kwabo ogqoke okumhlophe, lapha kukhanya ukuthi kuyaxoxwa njalo bami endaweni egcwele izihlahla ngemuva kwabo

Abantwana abakhanya bemile egangeni bagqoke izigqoke ezifananayo kukhona owesifana okhanya exoxa labantwana laba ugqoke okumhlophe bami endaweni egcwele izihlahla eziluhlaza tshoko

Abantwana abamileyo emagcekeni bakhanya begqoke izigqoko ezifananayo. Kukhona owesilisa omileyo ogqoke iyembe lamagogorosi. Ngemuva kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abantwana abanengi kuqakathekile ukuthi behambiswe esibhedlela besiya thontiselwa. Bayabe bevikelwa emikhuhlaneni eminengi. Imikhuhlane leyi efana labondingindi kuqakathekile ukuthi abazali bahambise abantwana bayethontiselwa.

Umama uhlezi eceleni kwakhe kukhona umntwana bonke bobabili kukhanya bejabulile abantu laba bayabobotheka njalo bakhanya beveze amazinyo amhlophe. Ngemuva kwabo kukhona umuntu ohleziyo okhanya egqoke isikipa esilombala olithanga lokumhlophe.

Umfanekiso otshengisa umama, phambili kukamama kumile umntwana ogqoke isifonyo, lomama laye usigqokile. Umama uthwele inkomitsho esandleni. Eceleni kwabo kukhona inkomo ezikhanyayo lezihlahla.

Abantu abamileyo phakathi kwetende elilombala oluhlaza kanye lolithanga kukhona njalo ababili abamileyo owesilisa lowesifazana kukhona itafula lapho abalalise khona umntwana.

Abantu ababili abahleziyo, omunye kukhanya ukuthi ngudokothela. Ugqoke ijazi elimhlophe njalo esandleni uthwele usiba ,kukhona amaphepha lapha phezu kwethafula amhlophe. Okukhanya ukuthi ubuza umama lo ohleziyo ebhala phansi.

Abantu bezempilakahle abakhanya bemile. Kukhona njalo abantu abesilisa labesifazana abahlezi ezitulweni ezimhlophe kukhanya ukuthi abantu bezempilakahle babuye ukuzofundisa abantu ukuze bezivikele emkhuhlaneni eminengi esigcwele.

Umuntu wesifazana ogqoke okumhlophe phezulu, esandleni sakhe kukhanya ethwele i orange elisikiweyo njalo phambi kwakhe kukhona lamabanana amanengi akhanyayo. Eceleni komganu olamabanana kukhona ilephuthophu.

owesilisa olele embhedeni kukhanya ukuthi akezwa kahle njalo ugqokile isifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo eceleni kukhina udokotela owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka lamagilovisi ezandleni

Abantu abakhanya behlezi phansi, kukhona ababili abahlezi duze duze. Omunye ugqokile isifonyo emakhaleni ezivikela njalo bakhanya bonke begqoke okumhlophe phezulu. Kulefatula, phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe.

Umuntu oleleyo kukhona umtshina emakhanda akhe umtshina , umtshina olombala omhlophe lokubomvu kukhanya umongikazi kumbe kungaba ngodokotela behlola umuntu lo ababili bagqoke amagilavusi ezandleni.

isisgulane nxa sibuye ngemota yesibhebhedlela siyabe sifakwe embhedeni umbheda lo uyabe elamavili okukhanya ukuthi abantu bayakwanisa ukuwufuqa lowomubheda njalo bayabe begqoke impahla zokuzivikela

Udokotela uhlezi esitulweni esilombala omhlophe, ugqoke ijazi lakhe elide elimhlophe njalo ugqokile lesifonyo. Njalo phambi kuhlezi umntwana okukhanya ukuthi engabe emhlola iBP.

Abantu ababili abesifazana. Omunye uhlezi ezitulweni njalo omunye umile ugqoke ijazi elimhlophe elikhulu. Kukhona itafula, phezulu kwetafula kukhona ilembu elivals itafula eliluhlaza njalo kukhona ibhuku elimhlophe elikhanya livaliwe.

abantu abathathu ophakathi laphakathi kukhanya egqoke okulombala obumvu kanye lomhlophe njalo omunye oseceleni owesifazana ugqoke isigqokoesilombala omnyama wagqoka lama glovisi amhlophe.

Nxa usiyadinga amaphilisi ekhemise ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza kanye lamaluba acecisiweyo njalo kuyabe kukhona imota eyabe imile. Imota le ilombala omhlophe kanye lomzila obomvu.

Ekhemisi kulapho esithola khona amaphilisi imihlobo yonke etshiyeneyo kanye lemithi eyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu kwesinye isikhathi uyathola bethengisa lochago olunathwa ngabantwana abancane

Nxa usiya Ekhemisi usiyathenga kukhona isihlahlakazana esimileyo eceleni komduli wekhemisi, njalo umduli wekhemisi uyakhiwe ngezitina ezibomvu njalo igedi lakhona lipendiwe . Ungangena phakathi kukhona indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi.

Abantu bezempilakahle bayaxwayisa abantu abagulayo ukuthi ngemuva kokubana odokotela sebebabhalelile izincwadi ukuthi beyethenga imithi emakhemisi, beqonde khona bengaqondi kwezinye indawo ngoba ekhimisi kulemithi esemthethweni.

Izakhiwo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Zandise ukubhala phezulu ibizo lendawo ukuze abantu ababuya bethenga bengathwali nzima, behle bebone okubhaliweyo.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi okubizwa kuthiwa kuse khemisi zandise ukubhalwa phezulu ngamabala aluhlahlaza ukuze abantu nxa bebuya bedinga bengathwalinzima behle bebone kubhaliwe kusakhiwo

Nxa uyabe ukhwehlela ugula hamba uyethenga umuthi ekhemisi ungathengi kweyinye indawo uzathola kulemithi eminengi kakhulu eminye iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi njalo izinto abazithengisa ekhemisi zisemthethweni.

Ekhemisi kukhona ibhakane elibhaliweyo nxa ungena ibhakane leli lilombala omhlophe kanye lolithanga njalo libhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye indawo ngamhlophe kwezinye indawo ngamnyama kuqakathekile ukuthi abantu bengakangeni phakathi beqale bebale okubhaliweyo

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi izinto eziphakathi zehlukene abekwe phezulu kwekhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza njalo kukhanya amabhokisi lawa alemithi. Abantu bayabuya lapha ekhemisi bezothenga okuphakathi besiyazelapha ngekhaya.

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi kanye lamaphilisi okuthengiswayo kodwa kukhona eminye imithi abayala ukukuthengisela. Nxa uyabe ungelayo ingcwadi evela kudokotela. Njalo amaphilisi lawa abekwa phezulu kwekhabothi elombala omhlophe.

Odokotela kulezinsuku abasaphi imithi ezibhedlela . Izibhedlela ezinengi aziselamithi ngakho sebebhalela abantu beyethenga eKhemisi. Kuqakathekile ukuthi umuntu ethenge imithi ethengiswa eKhemisi ngoba isemthethweni.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza efakwe amabhokisi atshiyetshiyeneyo okukhanya ukuthi imithi ephakathi kungaba ngamaphilisi ahlukene, kodwa konke lokhu okuthengiswa lapha kuyaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu oyabe egula.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza egcwele amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi kungabe kulemithi phakathi njalo amabhokisi wonke lawa abhaliwe. Kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhaliweyo.

Imithi eminengi esetshenziswa ngabantwana iyabe isemabhokisini kulula ukuthi uyibone isikhathi esinengi iyabe ilemifanekiso etshengisa abantwana abancane uhle ubone ukuthi lowo ngumuthi wabantwana.

Ekhemisi sithola imithi eminengi etshiyeneyo. Kukhona imithi eyabe ifakwe emabhodleleni, eminye njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi. Kwezinye izikhathi bayathengisa lochago olunathwa ngabantwana abancane abasamunya.

Ekhemesi kuyathengiswa izinto ezinengi, kuyabe kukhona ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu lapha abafaka khona amabhokisi ayabe elemithi njalo sebethengisa lochago olunathwa ngabantwana abancane oluyabe lusemagabheni.

Amabhokisi amanengi akhanya elembala otshiyeneyo, njalo abhalwe okungafananiyo okutshengisela ukuthi okuphakathi kuyehlukene njalo kulapha imikhuhlani etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi okubizwa kuthiwa kusekhemisi, ziyabe zibhaliwe phezulu emidulwini ngamabala amhlophe. Lapha bayenzela ukuuthi abantu ababuya bedinga indawo bengayazi bengalahleki.

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye lokuluhlaza, lapho ababeka khona amabhokisi amanengi awezinto abazithengisayo kule indawo, kungaba ngamaphilisi aphakathi kungaba ngumuthi wokukhwehlela kodwa konke sikuthola ekhemisi njalo kusemthethweni.

Kukhona eminye imithi echemis abakuthengisela yona nxa ungela ncwadi evela kudokotela njalo kukhona eminye imithi eyabe ifuna ukuthi uthwale incwadi evela kudokotela ukuze bekuthengisele yona.

Abantu abalabantwana abancane nxa befuna ukubathengela ilambazi bayahamba ekhemisi kukhona ilambazi elithengiswayo elidliwa ngabantwana kanye lemithi lokunye okunengi nengi njalo into zabo abazithengisayo zisemthethweni

Abezempilakahle bahlala bekhuthaza abantu ukuthi bebogeza izandla begeze izandla bengakadli bephinde begeze izandla sebeqedile noma bevela sebenzisa isambuzi kuqakathekile ukuthi begeze izandla bezivikele emkhuhlaneni eminengi.

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni, abantu bezempilakahle bayahlala phansi bekhulume omunye lomunye efake umbono wakhe ukuthi bengasiza njani abantu kulowo mkhuhlane kusase masinyane

Abantu bezempilakahle ababuye esigabeni ukuzohlola abantu imikhuhlane eminengi njalo bebayelaphe. Kukhona itafula phezulu kwetafula kukhona umtshina owokuhlola iBP kanye lomakhala ekhukhwini. Bona bagqoke amajazi amhlophe.

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi kade bese mkhankasweni othile njalo abesilisa labesifazani indlu abami kiyo ipendiwe ngependa emhlophe njalo kukhona lamatafulaa

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni abantu babuye ngobunengi njalo kukhanya behlezi phansi basendaweni elotshani obuluhlaza bonke bagqoke izikipa ezilombala omhlophe baxoxisana labantu okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Indawo ezinengi. Kungaba sesibhedlela, kumbe ekiliniki, kumbe esikolo, zandise ukufaka amabhakane phakathi ukuze abantu abangenayo bebone indawo njalo bebale okubhaliweyo kulawo mabhakane.

Abantu abanengi abahleziyo okukhanya ukuthi basemkhankasweni kukhona njalo abantwana kuleyi indawo kukhanya ukuthi kubuye abantu bezempilakahle bezefundisa izakhamizi indlela okumele beziphathengayo ukuze bengatholwa yimikhuhlane eminengi

Ibhakede elihlezi phezu kwetafula elikhanya ukuthi lilamanzi njalo lilempompi eyiyo ekhipha amanzi kukhona amajaha amabili akhanya egeza izandla ayazithanda amajaha lawa afuna ukuhlala ehlanzekileyo.

Umuntu ohlezi embhedeni uthwele umntwana oyinkazana omuhle ogqokiswe kuhle njalo kukhona imibheda eminengi lapha egcweleyo phakathi kwesakhiwo lesi umduli upendwe ngependa emhlophe njalo kuhlanzekile.

Abantu ababili abagoneneyo, abantu laba ngabesilisa bonke. Bagqoke okulombala omnyama phezulu. Njalo bagqokile izikipa. Izikipa lezi zilo mbala omnyama. Kukhanya bejabulile. Bayahlekelela baveze amazinyo amhlophe.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi abanengi abesilisa kanye labesifazana kukhanya bebukele abantu abagidayo phambili abanye bagqoke impahla ezimhlophe phezulu abanye njalo bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kwabagidayo kukhona okubhaliweyo ngamabala abomvu.

Umfanekiso wesifazana okhanya emile ugqokile isifonyo evale amakhala lomlomo njalo uqhiyile ekhanda, ukhanya ephethe umntwana ngemuva kwabo kukhona izakhiwo ezikhanyayo lezihlahla.

Amankazana amababili abakhanya begonene, njalo kukhanya ukuthi kungaba ngabangane abathandanayo. Bami endaweni elotshane obuluhlaza. Eceleni kukhona amaluba acecisileyo kanye lesihlahla esikhanyayo, babukeka bejabulile.

Owesifazana okhanya ejabulile, uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe nke njalo ugqoke okumnyama phezulu, ezandleni zakhe ubambe ifulegi elembala etshiya tshiyeneyo.

Abantwana abancane abangamankazana nxa sebesiya esikhathini bayafundiswa indlela okumele beziphathe ngayo njalo bayatshengiswa lama- pads okumele bawasebenzise nxa besesikhathini.

Abantu ababili abakhanya benqunu phezulu njalo abantu laba kukhanya bekhangelene nhlo ebusweni ngowesilisa lowesifazana okukhanya ukuthi abantu alaba kungaba ngabantu abathandanayo njalo owesifazana kukhanya ehlekelela.

Ikhona inhlanganiso epha abantu ukudla ngakho omama bayahamba beyephekela abantu ukudla. Nxa sebeqedile sebehlala phansi bedlise abantwana, kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ingenrle ikakhulu nxa kuyisikhathi sendlala.

Esibhedlela ungangena phakathi kulomduli opendiweyo ngependa elithanga njalo kukhona iphetshana elikhulu elinamathiseliweyo . Iphetshana leli lile mifanekiso eminengi njalo kubhaliwe. Kuqakathekile ukuthi abantu befike name bebale okubhaliweyo.

Kulezinsuku omama abazithweleyo bengahamba esibhedlela besiyahlolwa, kukhona imitshina esihlola omama abazithweleyo. Iyatshengisa ukuthi umntwana ngoyini, kungaba yinkazana loba umfana, umama uyabe esesazi umntwana azambeletha.

Umama olele embhedeni umbeda lowu ulombala omnyama phezulu kukamama kukhona umntwana omncane ogqoke ingwane elombala oyi pink umama esandleni ugqokile indandatho okutshengisela ukuthi utshadile .

Umntwana omncani okukhanya ukuthi engabe esanda kubelethwa. Kukhona abantu ababili abezempilakahle abagqoke okumhlophe .Ezandleni njalo bagqokile amagilovisi alombala omhlophe, bagqokile lezifonyo emakhaleni.

amankazana amathathu amileyo njalo abukeka ejabulile bami endaweni elotshani obuluhlaza ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esikhanya silamafasiteli angenisa umoya avuliweyo

Kulezinsuku omama bayahamba ezibhedlela besiya hlatshwa amajekiseni okuvikela ukuthi bengazithwali njalo abanye bayakhetha ukunatha amaphilisi kulezinsuku omama abasaphombu kuzithwala nje.

Abantu abanengi abagcweleyo okukhanya ukuthi basemkhankasweni. Njalo abantu laba bagqoke izikhipha ezifananayo ,izikhipha lezi zilombala oluhlaza .Njalo ngemuva kwabantu kukhanya izakhiwo ezinengi lezihlahla eziluhlaza.

Abantu abakhanya ukuthi baya emkhankasweni abanengi abesilisa labesifazana. Njalo kukhona abanye abaphethe amabhakane abawaphakamise lephezulu. Amabhakane lawa abhaliwe ngamabala amhlophe, ngemuva kwabo kukhanya izihlahla.

ikhona ithulusi esetshenziswa ngomama nxa befuna ukuzihlola ukuthi bazithwele njalo kwesine isikhathi ungahamba esibhedlela u dokotela uyafika akuhlole ngethulusi yonaleyi uyakupha igabha uhambe uyechemela phakathi kilo ubuye ulifake okwekhatshana izalitshengisa impumela

Abantu abayenza ezemidlalo bengabe begijima kumbe bedlala imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni ngoba ngesikhathi umuntu egijima uyaginqa nxa eginqa amanzi amanye ayaphuma

Abantu abamileyo abakhanya ukuthi basesibhedlela. Bagqoke impahla ezifananayo njalo kukhona omunye ohlezi phansi ogqoke impahla eziluhlaza. Bavalile amakhanda njalo bagqokile lezifonyo zokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantu abagijimayo kumbe abayenza eminye imidlalo imzimba yabo ihlala iqinile njalo abanye bayahamba besiya gyma futhi kuqakathekile ukuthi abantu laba banathe amanzi amanengi emzimbeni lemikhuhlane ayiphombukubabamba.

abantu abanengi abathanda ukugijima kumbe ukuyenza ezemidlalo kukhona indawo lapho abahamba besiyajima khona kuyabe kulemitshina abayisebenzisa ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile

Izikolo nxa zisenza imincintiswano isikhathi esinengi kwandise ukulimala abafundi njalo bayabe bebize abantu befirst aid. Abantu laba bayabe bebuye lebhokisi labo eliyabe ligcwele imithi ukuze besize masinyane abantu abalimeleyo bengakahambi esibhedlela.

Abantu abanengi abathanda ukugijima abezempilakahle bayabaxwayisa ukuthi kumele banathe amanzi amanengi kakhulu emzimbeni. Ngoba umuntu nxa egijima uyaginqa ngesikhathi eginqa uyaphuma amanzi amanengi ngakho kuqakathekile ukuthi anathe amanzi amanengi.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bengalimala kuyabe kukhona abantu abefirst aid. Abantu laba bayabe belemibheda yabo. Imibheda yabo iyabe ilombala olithanga njalo ilamabhanti okuthi umuntu bangamlalisa bayambopha ngamabhanti lawa alombala omnyama.

abantu abanengi abayenza ezemidlalo ngabe bedlala ibhola isikhathi esinengi kukhona abaphuma sebelimele ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu angalimala kumbe li dolo agijimele esibhedlela ayethola ukwelulwa ngabodokotela

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni ngoba umuntu nxa enganathi amanzi kwesinye isikhathi uyatshaywa likhanda ngoba uyabe engela manzi emzimbeni ngakho kuqakathekile ukuwanatha.

Umntwana ohleziyo okhanya ekhamise umlomo okutshengisela ukuthi bayamhlola ukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe njalo ebambe umtshina eceleni kukhona abantu ababili abamileyo omunye uhlezi.

Umuntu wesilisa omileyo, ogqoke ijazi elimhlophe, ezandleni igqokile amagilovisi. Kukhanya efuna ukubamba into engani libhola elilombala obomvu njalo indawo ami phakathi kwayo ipendwe ngependa emhlophe.

Umuntu omileyo ugaxe ithawulo entanyeni, ithawulo leyi ilombala omhlophe okukhanya ukuthi ubezesula okutshengisela ukuthi uqeda ukugijima njalo kukhanya ukuthi sewomile. Kukhanya ethwele isigubhu enatha amanzi.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu njalo bonke bakhanya begqoke izifonyo ezivale amakhala lomlomo. Eceleni kwabo kukhona ohleziyo ogqoke impahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo nxa besemncintiswaneni kuyabe kukhona imota yesibhedlela. Lapha kwenzelwa ukuthi umntwana engalimala bayamfaka phakathi kwemota bemgijimisele esibhedlela ngokuphangisa ayethola uncedo.

Owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe njalo kukhanya ethwele isigubhu enatha amanzi. Esandleni ugqoke inkombalanga elombala omnyama. Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu egijima enathe amanzi amanengi emzimbeni.

Umuntu wesilisa ogqoke isikipa ukhanya ethwele isigubhu samanzi ekhanya ukuthi uyanatha njalo lumuntu kukhanya ukuthi engabe engumuntu odlala ibhola kumbe angabe engumuntu othanda ukugijima. Kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni.

Umfanekiso otshengisa owesifazana ethwele ucingo ,elufake endlebeni, eceleni kwakhe kukhona icomputha ekhanya ilayithiwe njalo icomputha leyi ilombala omnyama ihlezi phezu kwetafula ,kukhona njalo eminye imitshina ekhanya ukuthi isetshenziswa ngodokotela.

Umfanekiso otshengisa umuntu ohleziyo ogqoke okumhlophe, phambi kwakhe kukhona umabonakude, njalo eceleni kukhona omunye umfanekiso otshengisa umuntu ohlezi esitulweni, laye eceleni kwakhe kukhona ikhabothi elombala omhlophe lomabonakude.

Imifanekiso etshengisa izinto ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa beselapha izigulane kukhona isigelo kukhona njalo ithuluzi egaxwa ngodokotela abahlola ngayo umuntu nxa befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya okulungileyo.

Owesilisa ogqoke impahla emnyama kanye lokumhlophe emuva ubhalwe ngamabala amhlophe . Kukhanya ekhangele phambili. Lapho okhangele khona kugcwele izihlahla ezinengi. Izihlahla lezi ziluhlaza kanye lezakhiwo ezikhanyayo.

Amathulusi asetshenziswa ngoDokotela, kukhona ithulusi egaxwa ngoDokotela entanyeni elentambo emnyama njalo kwezinye indawo iyacazimula. Eceleni kwayo kukhona umakhalekhukhwini lebhuku elimnyama elokubhala lamagogorosi.

Ezinye izihlahlakazana ziyamila eduzane. Kukhona izihlahlakazana ezimile duzane komduli. Zilamahlamvu amakhulu aluhlaza, kukhona lotshani phansi. Ngakho abantu bayabuya bethathe amahlamvu ezihlahlakazana lezi besiyazelapha imikhuhlani etshiyeneyo.

Egangeni kulapho esithola khona imithi yesintu eminengi. Kugcwele izihlahla ezitshiyeneyo, abantu abathwali nzima nxa begula. Bayahamba egangeni beyezigebhela impande zezihlahla ezitshiyeneyo kumbe bethathe amahlamvu.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi kakhulu, njalo ezitshiyeneyo. Ezinye ziyathela amaluba alithanga. Ezinye njalo, ziyathela izithelo, ezidliwa ngabantu. Uthole abantu begcwele iganga lonke. Besidla izithelo zezizihlahla lezi, ngoba ziyaqinisa umzimba.

Abantu bakudala imizimba yabo yayihlala iqinile kwakungabantu ababengaphokuhlala begula gula. Babeziyepha ngemithi yesintu, njalo bebehlala benatha imithi leyi ukuze bengaguli.

Umuntu ugqoke okulombala amnyama phezulu. Kukhanya umile egangeni lapho kugcwele khona izihlahla eziminyeneyo okutshengisela ukuthi umuntu lowu engabe ezodinga amahlamvu ezihlahla kumbe impande efuna ukuyazelapha.

izihlahla ezilahlamvu amade aluhlaza esisithola egangeni abanye bayabuya bethatha impande zezihlahla lezi abanye njalo bethatha amahlamvu besiya zelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngekhaya

Ezinye izihlahla siyamila duzane ngekhaya. Akula sidingo sokuthi umuntu ecine esiya egangeni eze ayelunywa ,inyoka esiya gebha izihlahla etshiya izihlahla eziseduze. Izihlahla lezi ziyalapha iminye imikhuhlane.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni. Ezinye zilamaluba alithanga, njalo izihlahlakazana lezi zillusizo empilweni yabantu.,Abantu abanengi bayazilapha ngezihlahla lezi nxa begula.

Itsha yakulezinsuku ayisakwazi ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni abantu kudala babephila ngemithi yesintu njalo abahla emakhaya bayathola lenkuni zokubasa kulezo zihlahla.

Ungahamba enyangeni usiyadinga usizo inyanga ngabantu abayazi imithi yesintu eminengi njalo yiyo indlela abasebenza ngayo abantu ababuya begula, bayafika betshaye amathambo bekunike lemithi yokuthi uyenatha ngekhaya nxa ugula.

Izigubhu ezilombala otshiyeneyo kukhona ezimbili ezilombala olithanga, njalo zilomfanekiso oluhlaza zibhaliwe, kukhona ezinye njalo ezilombala omhlophe lomfanekiso oluhlaza, lezinye ezibhaliweyo ngamabala abomvu.

Igabha elikhanya ukuthi lingaba lamaphilisi kumbe lomuthi igabha leli lilombala omhlophe njalo lilesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana, iphetshana leli libhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye indawo kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale okubhaliweyo bengaka sebenzisi okuphakathi.

Egangeni kutholakala izihlahla ezinengi ezilamahlamvu. Ngakho abantu abathanda ukusebenzisa imithi yesintu batshona egangeni bezigebhela imithi leyi abanye ngabathatha amahlamvu. abanye ngabathatha impande zezihlahla.

Kukhona amafutha agcotshwa ngabantu. Anafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu kodwa bayabe sebethethe bahlanganisa lokunye okwesikhiwa. Kuyasiza kakhulu abantu abalezikhumba ezilumayo.

Abantu abanengi abakhwehlelayo bayathatha amahlamvu kungaba ngawama lemon bewabilise beqede benathe umsobho kuyelapha kakhulu ikakhulu umuntu oyabe ekhwehlela kuyaphela ukukhwehlela.

Amafutha amanengi awokugcoba ayenziwe ngemithi yesintu bayabe sebeyihlanganisile njalo leminye imithi eyesikhiwa bebe sebeyifaka emagabheni amhlophe. Abantu abalezikhumba ezilumayo kumbe eziphuma izilonda bayagcoba amafutha lawa

Amahlamvu ezihlahla amanengi aluhlaza tshoko njalo izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ezinye ziyathela izithelo ezidliwayo. Abantu bayahamba egangeni besiya dinga izithelo lezo. Kuthiwa ungazidla ziyaqinisa umzimba.

Kuqakathekile ukuhlanzeka njalo abantu kumele behlale behlanzekile, kukhona umuntu othwele isixubho okutshengisela ukuthi engabe esesiyaxubha ukuze amazinyo akhe ahlale ehlanzekile.

Egangeni kugcwele izihlahlakazana ezinengi. Izihlahlakazana lezi ziyelapha kumele umuntu abekwazi ukuthi isihlahla ezinje siyelaphani. Okhokho bethu labogogo bethu kudala babephila ngezihlahla ababezigebha egangeni. Wawungeke uzwe kuthwa umuntu wakhona uyagula.

Eminye imithi yesintu abanye bayayisebenzisa injalo ilamahlamvu ayo aluhlaza kumbe ilamaluba ayo amhlophe eminye njalo bayayifaka phakathi kwamambodlela.

Eminye imithi yesisu abantu abayinathayo bayasebenzisa amahlamvu umuntu uyabilisa amahlamvu abe esenatha umsobho nxa uyabe ubulawa yikukhwehlela umsobho lowu uyalapha kakhulu esifubeni

Izihlahla ezinengi ezikhanya ukuthi zitshiyene. Ezinye njalo ziyathela amaluba. Ezinye ziyabe zilamahlamvu amancane. Ezinye njalo ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu. Kuqakathekile ukuthi sesebenzise izihlahla lezi ukuze imizimba yethu ihlale iwinile

Imbodlela elombala omhlophe elesivalo esimhlophe ilomfanekiso njalo ibhaliwe ngamabala amnyama. Okukhanya ukuthi imbodlela leyi nxa ilomuthi ,ilomuthi onathwa ngabantwana abancani.

Eminye imithi abantu abayithatha egangeni abantu bayafika beqamule ingatsha lezihlahlakazana bebuye lazo ngekhaya eziyabe zilamahlamvu amancane befike bezifake phakathi kwezigogo bethele amanzi umuntu ahlale ensuku esithathu ethi senatha.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo kukhona izihlahla ezilamanhlamvu aluhlaza lamaluba alithanga kumbe amhlophe zonke izihlahlakazana ezigcwele egangeni zikhona izikhuhlane eziyelaphayo emzimbeni yabantu

Izihlahla ezinengi zilamahlamvu atshiyeneyo. Kukhona amahlamvu aluhlaza atshiyeneyo akhanya ukuthi ngawezihlahla ezehlukeneyo. Wonke amahlamvu lawa ayelapha ezinye izifo emzimbeni. Kukhona njalo lembodlela engavalwanga.

Abantu abanengi abahlakaniphileyo sebazibonela izihlahla ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu ngoba abanengi bayahamba besiya gebha izihlahla lezo besenza imithi yesintu bezithengisela bezenzela imali.

Izihlahla zemvelo zilusizo empilweni zabantu. Abanye bayazelapha ngezihlahla lezi. Abantu abagulayo bayahamba egangeni, abanye besiyathatha amaxolo ezihlahla. Abanye njalo ngabathatha impande besiyazelapha.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza njalo silamaluba alithanga. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha eminye imikhuhlane emzimbeni. Abantu abanye bayathatha amahlamvu besiyabilisa ngekhaya benathe.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni zilezifo ezizilaphayo okuqakathekileyo yikuthi nxa usiyadinga izihlahla lezo uhambe lomuntu oyazi izihlahla okwazi ukuthi isihlahla lesi siyelapha umkhuhlane lowu.

Isihlahlakazana esimile egangeni esilamahlamvu aluhlaza njalo kulamaluba alithanga Isihlahlakazana lesi siluncedo ebantwini abagulayo siyabe siselapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Umfanekiso wesihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko, njalo kukhona esinye esikhanya silamaluba amhlophe. Kukhona lotshani obuluhlaza. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha eminye imikhuhlane.

izihlahla ezinengi ezinye zikhona emagumeni njalo abanye bayazilima emakhaya izihalahla lezi kungabe kugoqela imibhida ama carrots ama tamatisi lokunye okutshiyeneyo ungakudla umzimba wakho uyahlala uhlanzekile njalo uqinile

izihlahlakazana ezigcwele egangeni zilamahlamvu aluhlaza njalo ezinye ziyathela amaluba alithanga izihlahlakazana zonke lezi zilosizo empilweni zabantu kukhona eminye imikhuhlane elatshwa yizihlahlakazana lezi

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi. Ezinye ezihlahla lezi zigoqela izihlahla zamapopo. Ipopo liyathela abantwana. Abantu bayabuya bezokukha isihlahla lesi besiya kudla ngekhaya njalo kuthiwa ipopo liyayenza umzimba uqine. Intanga zalo ziyelapha futhi umkhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Izihlahla lezi zonke ziyelapha okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla lesi siyelapha umkhuhlane lowu.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu nxa begula imizimba yabo ihlala iqinile. Abanye njalo bayazinathela laloba bengaguli. Abantu abanjalo abahambi esibhedlela ngoba abantu bathi esibhedlela imithi isithengwa.

Ezinye izilimo esizilima emakhaya ziyelapha eminye imikhuhlane njalo ziyenza umzimba uhlale uhlanzekile. Izilimo lezi zingabe zigoqela ikhabitshi, ama"carrots",amatamatisi lokunye okunengi nengi okudliwayo.

Okhokho bethu kudala babengahambi ezibhedlela, babephila ngemithi yesintu ababeyiyithola egangeni ngakho intsha yakhathesi isilahlile amasiko, asibuyeleni siyeyenza okwakusenziwa ngokhokho bethu singalahli imithi yesintu.

Umfanekiso wesihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza, isihlahla singabe siselapha eminye yemikhuhlane emzimbeni. Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ziyelapha njalo zilusizo empilweni zabantu ziyasinika konke lezithelo.

Izihlahlakazana ezitholakala egangeni ezinye azikhuli zisiyaphezulu zikhula zinaba njalo ziyabe zilamaluba alithanga. Izihlahlakazana lezi ziyelapha ezinye izifo emzimbeni yabantu.

Zinengi izihlahla ezigcwele egangeni. Kukhona esinye esihlahla okuthiwa butshwala benyoni. Abantu bayahamba besiyakudla abantwana baleso sihlahla. Siyaqinisa amathambo, njalo siyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.